Tinotanga nevana pakukaya ende ndopatinokone kuvabatira ipapo tikavaposha tatovakorera kufunda kwevana vadoko kunodiwa maningi ngatiendese vana vedu vachiri vana vadoko kuzvikora nglondo dzovhurwa.

Kudhaya kwo vanhu vaiende kuzvikora vakura ngendaa yekuti zvikora inga zviri kuti kuretu zvino pano vana vadodori vakukonawo kuende kuchikora kuite kuti ngondo dzikasire kuvhurika vachakatsonga izvi zvinodetsera kuti mwana akure akavhurika.

Kufundise vana vadodori kungeitwa ngenzira dzakasiyana siyana pamweni munokono kutofundise vana ngekuvataurire nyaya veitoprutana veitofunda ngezvehupenyu hunowanikwa mundau mavo ngatibetsere vana anambuya vevaitire nengano vadekonaya

Vanofamba ngemwazvo pavanonga veiende kuzvikora. Vana ava vanokone kubudirira muzvidzidzo zvavo ngekuti ndxondo dzavo dziri kutanga kuvhurwa vachakatsonga. Pavanozopedzawo zvikora zvavo zvepadera vana ava vanonga vabudirira maningi vaine ndxondo dzakapinza ngekuti dzakatanga kuvhurwa kudhaya.

Vana vanokone kufundiswa kuburikidza ngekuvaitire ngano. Madekoni aya vanambuya vogare nevana vadodori veivaitire ngano. Zvinoafundisa maningi vana kuti vakure veiziya tsika dzawo.

Ngatibate vana vachakatsonga, tikakorere kuvabata pamuzera udodoriwoko hatizovakoni. Vana ngavaendeswe kuzvikora kuite kuti ndxondo dzavo dzikase kubeurwa vozonyamboende mberi vanenge veikone kubate zvevanofundiswa.

Kufunda kwakanaka maningi vana vanofanirwe kutanga kuenda kuchikora pazera raanofanirwa kuenda. Achakatsonga kudaro akaendeyo unoguma ndxondo dzovhurwa achakatsonga. Hazvicha netsi kuti abate zvanofundiswa panenge eiende mberi.

Tinobonga mazuwano hurumende yakakona, inoise michini yekufunda ndiyo yomakimbiyuta kunyangwe kuzvikora zvephuraimari vana vobeuke ndxondo vachakatsonga, pavanozokura vanenge vavana vanoziye zvakawanda.

Vana tinobonga vazhinji mazuva ano vakuendavo kuzvikora. Tinobonga ngekuti vemuzvikora vakuite kuti vana vafunde vakagara pakanaka. Vachide kuti vakasirezve kubata zvavanenge veifunda.

Vana vanofunda muzvidzidzo zvepashi pashi, vanofundiswa ngenjira yakasiyana siyana. Munokone kunyora mipikicha monamire pamadziro, veyitowona vanenge veyitofunda. Zvinoite kuti vabate zvavanenge veyifundiswa.

Zvikora zvedanho repashi-pashi, mazuvano zvawanda mazuva ano muntaraunda dzakasiyana-siyana. Hurumende irikushanda ngesimba kuti ikwanise kuti mwana wega-wega asvike kuchikora, avadi kuti mwana ahambe mumango wakakura ngekuti zvinoite kuti vana vasada kuenda kuchikora.

Mwana wega wega munyika une kodzero yekuenda kuchikora kutanga padanto rekutanga kuguma apedze chikora padanho rekutanga ndopanovhurwe mwana ndxondo ofundiswa ngezvaachazosangana nazvo muchikoro chinoteera.

Zvikora, kunyanya zveprayimari zvakuwakwa zvakawanda mundau dzakasiyana siyana. Izvi zveyitawo kuti vana vadodori, vatange zvikora panguwa yavanofanigwe kuxaya. Zvasiyana nekudaya, kuti zvikora zvayinge kuretu.

Zvinotenderwa muzvikora kuti vana kana vechifunda zviyana vapote veiende kodzidzira pabanze zvinoita kuti vana vanzwisise nharaunda yavanogara, vaone kukosha kwayo.

Muzvikoromwo munofunda ana edu munofanira kunge muine pekuchera mvura yakachena inoita kuti vana vedu varambe Vaine hutano hwakanaka vasapararire chitenda chakadai nechemanyoka chinokonzerwa nekumwe mvura yakasvipa.

Ruzivo rwekutanga tanga pane cheshe chaunoita rwakabaanaka maningi ndirwo rwunogadzira rwaro rwekuti kana wonyamboenda mberi apana chipangaidzo chinokanganisa ngokuti unenge une rwaro rwacho, ngatirukurudzire ruzivo urwu pane cheshe chaunoita.

Zvekuti zvekunxaya zvevana vadoko ndopanotange kubeurwa ndxondo dzemwana. Mwana weshe unokurudzirwa kuti atange kuenda kuchikoro ichi achiri mwana mudoko kuito kuti ndxondo dzikase kuvhurwa.

Akuzwipi ngendaa yekuti vana vadoko avakoni kuitawo zvemitambo kupuraimari kuzvikorayo vana vanofanira kupuwe mukana nguwa yekuti vaendewo koite zvemitambo.

Ndau yega yega zvinopano paane chikora chepuraimari vana vazhinji vodakarira kuende kuzvikora ngekuti zvooneke padhuze avachahambi mumango wakareba kuti vaende koone chikora.

Zvikora zvawanda maningi kunyanya zvikora zvemapuraimari zvakonzerwa ngemasangano kana kuti machechi arikudetserawo hurumende yemunyika kuaka zvikora.

Pano humweni ruzivo runofanirwa kunge muntu veshe ainarwo. Ndoruzivo rwunodiva rwekutanga pane zveshe zvaurikuda kuzoita mundaramo yako. Zvinobetsera kuti uzozwisisa upenyu hwako hwemangwani.

Kune ruzivo rwatinofanire kutanga kuziya tisati taziye zvedera, ruzivorwo rwunokosha maningi ngokuti ndorunoite hwaro yekuti patinenge teinyazombokura tinenge teitoziya, pane zvinofanirwa kutozikanwa ngemuntu weshe.

Vana vanofundiswa ngenjira dzakasiyana siyana kunyanya vana vekumaoiraimari vachatanga kufundiswa vachabati mudzidzisi anyore chudziro vana vaone zvavangaita vechibhuya uye vechinyorawo zveitanga ipapo.

Nyaya nyaya yeutsanana inotangira kuzvikora zvephuraimari mwana unondodzidziswa kuti unofanirwe kugara nharaunda yakwe yakashambidzika unondodzidziswa kubva pashi mwana eikura tikakorera kuvadzidzisa vachiri padanho iri atizovakoni.

Mwana wega wega eibarwa chakakosha kuendese vana kuzvikora. Iko kuzvikora kwachonayo kunyanya nyanya mazera ekutanga, vanofanirwawo kuti vange vaine pekugara pakanaka, kuti vaone kunyora zvakanaka. Kufunda kuenderere mberi zvakanaka, vana vanodakarirao kuende kuchikora.

Zvidzidzo zvopuwiwa vana mazuwa ano kuzvikora kunyangwe vana vesekondari vofundiswa ngezve mhuka. Utano hwemhuka hunokosha vakuzvifundira. Votozviita vanyazomboende mberi nechikora.

Chachiyungu mazuva ano muzvikora vana vofundiswa kushandiswa michini inoona zvidodori. Izvi zvoita kuti vana vakure veiziya pavanyazomboenda kofundira mishando yavo vanenge veikone kushandisa michini inoshandiswa kumushando yavanozoshanda.

Zvikora zvesekondari nezvikora zvedera, kumakorichi kunoitwa mitambo yakasiyana-siyana, nguwa dzakasiyana-siyana. Iyi itori nyaya inoitwa kuti vadzidzi vange vaine utano hwakagwinya vamweni vanotozviita zvotozopedzisira zvaite kuti vararame ndizvo mundaramo mavo.

Kuzvikora mazuva ano kodakadza kuenda ngekuti kwoitwe zviro zvakawanda, vana vakufunda vakagara pazvihlayo zvakanaka. Vechiende kumhatso dzavanoende kunoitira kuti vaningire zviro zvavanenge vachida kuona. Zveshe zvoitwa zvakanaka veishandise michini yemazuwa ano.

Chinangwa chehurumende mazuwa ano kuti vana vari muzvikora zvesekondari vadzidziswe mabasa enyara kuite kuti zvisazonesa mberi kana mwana oyenda koofunda mushando wanodo kuzoita muupenyu hwake mberi.

Vana vemazuwa ano avahlupheki votobva kusekendari kuzvidzidzo zvakwe, unokone kunge mwana otokona kusha kutoite mushando wenyara, otoshanda, eitozviningira. Vamweni votozvifundisa ngemagawu evanonga vechiita ngendaa yezvavakanofunda kuchikora.

Mishando yemaoko zvinopano yofundiswa muzvikora zvizhinji. Hurumende yakapa marezinesi kuzvikora zvemasekondari zvakawanda munyika kuti vafundise vana mishando yemaoko. Mwana unozobva pachikora ane chitupa chakatodzana chaanopuva kukoreji.

Vana mazuvano havachanetseki ngemushando. Vana vodzidziswa mishando kuzvikora zvemasekendari. Pavanenge votobvapo vapedza zvidzidzo zvavo, unobva mwana otoenda kundoshanda mushando waanenge akafundira ari pachikora. Izvi zviri kudetsera maningi.

Zvino pano vana muzvikora zvesekhondari, vofundiswa mushando yenyara. Zvodetsera kuti vana pavanozoyende mberi nefundo yavo vanonga voziya zvavanodokuita mundaramo.

Mazuva ano vana muzvikora vokurudzirwa kuti vafunde zvidzidzo zvinoite kuti vazoite mishando vabve kuzvikora. Zvikora zvimweni zvotofundise vana kubike chingwa kwemene.

Zvabasiyana nekudhaya kwataka funda zvino pano vana voshandise michini yemaKombiyuta kufunda zvareruka ngekuti mwana unokona kuenda pamasai sai eindaneti otozvifundira ozodetserwa ngemudzidzisi paapaya.

Zvikora zvizhinji zvesekondari munyika mwedu zvakatenderwa kuti zvipevana zvidzidzvo zvamaoko. Mwana unoshanda, obvapo, unobva ataa nechitupa chakatodzana nechaanokwanisa kupuwa kukorichi.

Vana mazuvano muzvikora vobaita zvemene mene zvovoita vobveyo kuchikora vanenge vane njere dzakapinza ndxondo dzoshanda maningi zvokuti paanonyazombofundire mushando wake waanozoita zvinenge zvareruka.

Zvikora zvinofundiswe vana kubate mubato wemaoko zvati chakata munyika, izvi zvinodetsere vana maningi ngekuti vana vazhinji vozviitire mishando yavo kana vabva kuzvikora, havachaeneri kuti ndiwane mushando pakambani kana kushanda muhurumende, vantu votozviitire zvinhu zvavo vechitoone ntaramo yavo.

Kufundire kunyore mupikicha ritori basa rakabakwana remene rekuti muntu unokone kutoone ndaramo ndizvo. Izvi zvakuitwa mazuva ano muzvikora kubva pazvikora zvemasekendari zvodzidziswe vana kuti vazviitire mubato vavo vemaoko. Kuti kana vapedza zvidzidzo zvavo zvepadera-dera vanokwanisa kuzviningirira muupenyu veizvishandira.

Mwana unokona kugara upenyu wakanaka kubudikidza nezvemutambo izvi zvinonyanya kutangira kuzvikora zvesekondari vana kwavanenge veifundiswa zvemutombo zvekutamba mabhora zvekurumba nezvakasiyana siyana izvi zvinoita kuti vana vakure vane utano hwakanaka muiri yavo vakagwinya nendxondo dzavo dzeishanda.

Pane nguva inomboturwa vana vechikora, vombofundiswa ngezvetsika nemagariro avanofanirwe kuita muntaraunda mwavo. Izvi zvinodetsere kuti vana vakure vechiziye chiantu chavo pamwe nekuremeredze asharuka.

Pachikora pega pega sepandau panobira vana vakaungana, panofanire kucheneswa. Dzimba dzavanofundira dzinofanire kuramba dzeipukutwa kuitire kuti zvirwere zvisapararira.

Nemuzvikoramwo kunyanya zvikora zvesekondari mitombo yedu yekudhaya inodzidziswa vana kuti vaziye kuti inhtaka yedu vasaitema kana kuibvita pavanenge vaiona ngavaingwarire voiteezeya.

Zvinotenderwa kuti vana vashandise michovha kuenda nekupetuka kuchikora. Izvi zvinoita kuti vana vakasire kuguma kuchikora vokasikazve kupetuka kanyi.

Zvinodiwa kuti vana vapote vechiwungana pandawo imwe yavanofundiswa ngezvehutano, kana ngezvehupenyu hwawo, kuite kuti vakure veiziva zvinodiwa mundaramo.

Mushando mukuru wevadzidzisi kuzvikora zvesekondari kufundise vana kuti vabudirire muzvidzidzo zvavo, izvi vanoita vechishandisa nzira dzakasiyana siyana dzekufundise vana dzinote kuti vazwisise.

Vana vanoda kupota vechi dzidziswa ngezveutano mu zvikora mavanenge vechifunda . Vezveutano vanohamba vechiunganidze vana muzvikora vechivabhuira ngezveutano kana kuti vanochengetedza seiutano pavanoshandira.

Ikodzero yemwana ega-ega kuti avane dzidzo kubva yepashi yesekondari kusvika kunedzidzo yepadera-dera. Zvareruka mazuva ano kwane masangano anobetsere vana ngemare dzechikora.

Chikora cheSekondari chakanaka mazuvano ngekuti mabhuku kuzvikora aamwo, pasina mabhuku mushando unoremera mufundisi ngekuti unonga eireketa einyora pachidziro asi vana pasina pavano zviona.

Kunyambori kuzvikora zvepatipo zvepakati zvakadai nekusekondari vana vanodzidziswa kugara vaine utsanana kuti ndau yavanofundira inge yakachena izvi zvinoite kuti zvirwere zvisanyanye kupararira pandau inofunde vana.

Ikodzero yemwana weshe unogara mundau yega yega ohanura chikora kunyanya chikora chesokandari ngekuti ndopanotangira hwaro hwemwana ngatikurudzire vana vedu vaende kuzvikora vaende kofunda vasazoita mbavha.

Zvikora zvizhi zvoite kuti vana vanonge vachifunda pachikoracho vagarirepo, pane mhatso dzakanaka dzakaakwa zvinodadisa dzinonga dzitorine mubhedhu nemagumbezu ekuti vana vafuke veigarepo.

Vana vari muzvikora vanoite zvakasiyana siyana ngenjira yekuone kuvafundisa vadzidzisi vakafundira mushando wawo vanoziya nzira dzekufundisa ndidzo vana vamweni vanototanga ngekuemba kwemene kuite kuti vana vakone kuzwisisa zvichade kufundiswa ngemudzidzisi.

Vana mazuwaano vofunda kubudikidza ngenjira dzakasiyana-siyana. Vana vanokone kuunganidzwa voende pavanoende koungana, vofundiswa ngezvinenge zveide kufundiswa, nguwa yakhonayo veshe vakaungana. Zvinoite kuti vana vakase kubata zvavanofundiswa.

Kufunda kwemazuwa ano kwareruka, zvikora zvizhinji mumasecondary zvaane michini yemaKombuta. Izvi zvinodetsera vana kuti vazwisise nekukasire kubata zvavanenge veifunda. Michini iyi inodiwa, dai hurumende yadetsera muzvikora zvizhinji.

Mazuwa ano njira dzekufundisa kuzvikora dzavandudzwa zvikora, zvizhinji zvava nemichina yemazuwaano yekudetsera kufundisa ndiyo vana, izvi zvinodetsere vana kuti vakasire kuzwisisa zvinenge zveifundiswa ngemudzidzisi vana vanoona zvinenge zveifundiswa pane kuyaiya kwega.

Kubva pakawane nyika zhinji dzemuAfrica kuzvitonga, hurumende zhinji dzakuaka zvikora zvakasiyana -siyana mundau zhinji dzenyika dzavo, izvi zvinodiwa ngekuti zvinokurudzire budiriro yemunyika. Mwana weshe akafunda umbavha, chihure neutsotsi zvinoite zvishoma.

Apana chisingachaitwi kuzvikora zvekumayunivhesiti mwana weshe waendeyo unobvayo ranyanzvi muchidzidzo chakwe chaanenge achiita ngatiite kuti vana vedu vaendewo koguma padanho rekumosoro-soro rekufunda.

Madhokodheya nevanoita zveutano vanokona kofundira zvidzidzi zvavo kuzvikora zvikuru-zvikuru zvakaakwa ngehurumende munyika yeshe izvi zviri kuita kuti nyika isatamba anamukoti nemadhokodheya vanoshanda muzvidbhedhleya.

zvikora zvedera derayo ,kune mbatso dzinogara vana veifunda nembatso dzinogara vanofundisa vana ,izvi zvakanaka maningi kuite kuti veshe vanofunda nevanofundisa vagare pakanaka, zvinoite kuti dzidzo ienderere mberi zvakanaka.

Zvikora zvepadera zvavhurwa ndau dzakasiyana-siyana. Dunhu rega-rega muzimbambwe rane chikora chepamusoro-soro. Izvi zvokurudzira kuti mwana mwana vega-vega akone kusvikavo padanho rekufunda rakadaro.

Zvikora zvepadera-dera mazuva ano zvope zvidzidzo zvakasiyana-siyana, zvinote kuti vana vazhinji vanoendeyo vopetuka unonga vokona kushanda ngenyara dzavo. Ngekuti zvizhinji zvofundweyo zvazvekushandisa nyara.

Vana vanodzidza kuzvikora zvepadera dera vanodawo kugara mumhatso dzakanaka ,dzakatambanuka dzinoonekwe mvura yekushandisa yekumwa ,yekugeza neyokushandisa zvavanonga vechida zvinoita kuti varambe vainoutano.

Zvinopano mwana kusayendawo kuzvikora zvederadera kwakuda. Ngekuti hurumende irikudetsera vana vakawanda kuti vafunde. Vobveyo mishando vanenge vatofundiswa vokona kuzvishandira nenyara dzavo.

Muzvikora zvepadera dera munofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvinoita kuti mwana wega wega akono kukete zvaanoda kuita mundaramo yake zvinozomupe mushando waanozoshanda upenyu hwake hweshe.

Mazuvaano azvichina kuti mwana musikana munhu weshe unekodzero yekuenda kuchikora chedera dera echiite zvaanoda kuita muupenyu hwakwe mwana unokona kufunda ngezvemagetse mwana unokona kufunda ngezvekutunga hazvinei kuti mwana musikana kana mukomana munoite zvakatodzana .

Vana vanoende kofunda kuzvikora zvepadera dera vanofundiswe mishando yakasiyanasiyana ndokuno tsetsetswe nxlondo dzeanhu kuti vobveyo vanenge vavanamazvikokota munyaya dzezvavakafundira.

Mazuvano vana vanenge veiita zvidzidzo zvakatodzana, vanoungana pavanonga veifundiswa nevakuru kana kuti nevadzidzisi muzvikora zvikuru zvepadera, vana mukufunda vakaungana vanokone kudetserana vozwisisa zvinenge zveifundiswapo.

Madhokodheya neevamwe vakasiyana siyana vanozoshande mishando kana vabve kuzvikora zvepadera dera ndokwavanodikwa kuzvikora zvemayunivhesiti mwana akagupa padandoro unenge avamwana anengqondo dzakapinza une mushando wake wakanaka.

Mwana weshe unonga aguma danho rechikora repadera-dera mwana unenge ataane njere dzakapinza, ndxondo dzakwe dzinopinzirwa derayo. Obveyo ataa muntu une mushando wekutoshanda

Nyaya dzekurumba kana dzekutambe mitambo adzipereri kuzvikora zvesekondari kwega. Kana Kuma yunivhesiti vana vanokurudzirwa kutamba mitambo yakasiyana-siyana. Utori mutombo unoito kuti miri yevantu ikure yakagwinya.

Zvikora zvepa dera dera mazuvano zvo detsera maningi pane zvikora zvotopawo zvidzidzo zvekuti vantu vaziye kuti mvura yatinomwa inogadzirwa sei kuti ichene isa pararidzire zvirwere zvinozo konzere kuti vantu vafe izvi zviri kuitika mundau zhinji mu zvikora zvi zhinji.

Zvikora zvatakafunda kudhaya poo inga dzisina mbatso dzataikona kuone mabhuku teirengeramwo, mazuvano vana takomborerwa maningi ngekuti mbatso dzakadaro dzoonekwa muzvikora zvizhinji, vana vobudirira maningi muzvidzidzo zvavo.

Vana vemazuva ano kuzvikora zvedera dera vofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana. Mwana wega wega unoende kusaidhi raanenge eida raakakona kubva kudanho resekondari. Izvi zvinoita kuti vana vabveyo kuchikora vakarodzerwe pfungwa vooenda kooshande mabasa awo vobamashanda ngemwazvo.

Mazuwa ano kuzvikora zvedera-dera kwobaatutsirwe ndxondo. Vana vofundiswe yavanoti thekinoloji mazuwaano kuti abveyo obaaziya ngezvepashi reshe. Iriyo muchini yavanoshandisa kuringirwa zvavanonga veifunda ndizvo.

Pamusoro inodiwa maningi ngekuti inoite kuti nyika ibudirire vana vakawanda muntaraunda vakaende kuzvikora izvi vobveyo vanenge voshanda mushando yawo yavanenga vadzidzira ikweyo ndau inobudirira.

Mazuva ano zvikora zvepadera dera zvoakwa maningi zveshe zvinoda kushandiswa ngevana ngevadzidzi zvako ngatiite kuti vana vedu vasasrire sure ngavaendewo kuno perera fundo vogika vofundanngonxo dzopinza.

Mazuwaano ukahamba muzvikora zvizhinji, kunyanya zvikora zvepadera-dera, vantukadzi ndovakati wandei kudarike vanturume. Izvi zvinodakadza maningi, ngekuti kudhayako, azvisaiitika. Vazhinji vaiende kuzvikora zvedera- dera varumbwana.

Mwana wega wega ikodzero yakwe yekuti afunde koguma paanoda. Zvikora zvema yunivhesiti mazuwano zvapeshe peshe, tisakoreresawo vana vedu kuenda kuchikora ngekuti kwai atina mare. Kune vakatoemera izvozvo kudetsere vana vanotambudzika kuti vakwanise kuita zvavanoda mundaramo.

Kwane muchini yemazuwa ano yakadai ngemacombuta inokona kushandiswa kuzvikora zvema univesiti kufundisa vana. Vana vofunda zvakabati chechetere ngekuti avachaneseki ngekutsvake ruzivo rwavanoda.

Kumayunivhesiti kunopuwe kana kufundiswe vana mishando yakasiyana siyana, vamweni vana varikufundiswa ngezvekushanda, vamweni varikufundiswa ngezvekuona ngezvevamweni vashandi izvi zvinodetsera maningi kuti mwana wega wega kuti abva kwaanenge aenda kuchikora oouya unokone kuona basa rinoenderana nezvaakafunda.

Ikodzero yemwana weshe wemuZimbabwe kuti awane dzidzo yepadera dera kana usinyamborina muduso mazuva ano hurumende inodetsera vana vanotambura kubudikidza nema sikorashipi.

Ngatikhaime vana vedu tisavatendara kugara mumakanyi kana muntu apedza zvidzidzo zvesekondari ngativati vaende mberi vasagara vanopedzisira voite zvekumwe zvinodhakwa muntu weshe ngaaende kuchikora chedera dera.

kuchikomo chefundo ndokunotsetswe ndxondo dzevantu. Kuti vobveyo vanongavaba vantu vanoziya zvavanoita. Mishando mizhinji ndokwaino fundiswa, vanyanzvi zhinji ndokwadzinobikwa.

Mwana wega-wega unofanirwa kukurudzirwa kuti ashande nesimba abudirire muzvidzidzo zvakwe, azokonawo kuenda kuzvikoro zvepadera-dera, iyo kwevanozoenda kofundiswa mabasa evanozoita mundaramo.

Zvikora zvizhinji zvepadera-dera zvinofanirwa kunga zvine nzvimbo dzekudzidzira dzakanaka, dzakakwana. Dzinoite kuti vadzidzi vadzidze veibata ngenyara yavanofanirwe kuzoite voende kumabasa. Izvi zvinodetsera maningi ngekuti unyanzvi hwavo hunotutsirwa, hunorodzerwa .